niriba n-laɣim ʒiya paɣiba ayi dabba ayi ka paɣiba maa yino gbubi pɛni teebuli zaya bɛ tooni ka gilaasinima tam teebuya maa zuɣu di mini kuŋkɔŋ ka dabba maa yino kpa ninkpara ka vii buku ka gbubi pɛni n-sbiri niŋdi di puuni ka lɔɣu tam bɛ luɣili

Duu shinshaɣu ni n bɔŋɔ ka kabinɛt ʒɛya ka nyɛ zaɣ piɛlli ka sink bɛ duu maa puuni baanjira ʒɛya ka fulaawa tam dizuɣusaa ka laati goɣi goɣi di zuɣusaa ka diɣi biɛni ka faan yirina di puuni ka shaawa bɛ shinshaɣu maa puuni

Paɣasara nʒi tahapona ka bi zaŋ roba nim n raapu raapu li bi zaa zaŋla cinchina so bi nyori ni ka zaŋ yɛri n niŋ bi nyigoya ni ka piri namda nima ka loori nim gariti bi luɣuli takisi ni loorI nima takisi nim garitila bi luɣuli ka paɣa so ʒɛya yili ʒɛ katiŋa ni mori

Bihi n ʒɛya ka yino maa kpuɣu o namda n niŋ o nuuni ka bi gbubi foon laasabu la ni bi ŋmaai foto ka ban kpalim mii ʒɛ o nyaanga bi ban kpalim bi piri namda ninvuɣu yino konko n piri namda yili ʒɛla bi nyaanŋa ha ka tihi sansaya ni mori ni chɛmsi

Paɣa n ʒi palli zuɣu ka bia pa o naba zuɣu ka chɛchɛ do n baɣa o ka kunkona mini laba do tiŋa moto dola nimaani ka so chɛbiri o zabiri ka ʒɛya ni o ŋmaaba foto ka shikuru bihi nyaɣa bi baaji nim ʒɛya n ŋmaari foto tia mini yiya bɛ bi nyaanga

Niraba n laɣam bɛ boɣali puuni ka batibati bɛ boɣali maa puuni ka mashini ʒɛnʒɛ nimaani ka so gbubi parantɛ ka so mii gbubi soobuli n koriti tankpaɣu ko biɛɣu biɛla nimaani ka mokuma ʒɛ bi luɣuli

Batibati ni ka niraba ʒiya ka gbambihi ku galisi do tiŋa ni parantɛ nima di mini soobuli nima ka niraba maa bi shab gbami ka bi shab ʒɛya ka ko biɛɣu ku do nimaani ka boɣa boɣa ku galisi nimaani ka tia bɛ nimaani

Bihi ayi n ʒiya ka yino ʒi kuɣu zuɣu ka so skɛt ka skɛt maa nyɛ zaɣ sabinli ni zaɣ piɛlli ka o gbubi afi n pamdi so ka di lan ʒi o naba ni bi ni pamdi so maa sola chinchini do so ʒɛ bi nyaanga ka tabi o shee ka bia ʒɛ bi nyaanga ka viigi o liiga

Silmiin paɣa n ʒɛya ka kpa ninkpara ka nyaɣa baaji ka bihi guuna n ti kaai vulo bihi maa so ʒɛmi ka zaŋ o nuhi n laɣam taba o bi piri namda ka bi so gba goho ka yɛ liiga ʒiɛ o gba bi piri namda ka fulaawa nimtonto o gba bi piri namda puni sabinli bɛ ni nyaanga ka bi sabi sabi pa dikpuna zuɣu bi

niriba n laɣim za kasitɛli gbani la so diriba yɛla be nyɛla gba piɛlla ni gba sabila ka mori tabi kasitɛli maa pila waɣila bɛla kasitɛli maa dundolini kasitɛli maa pɛntɛla zaɣ' piɛli ka kurigu shɛbi di puuni ka di takoritɛ nyɛ gilasi nima

Niriba n-tamya wari waa bɛ so nyɛla liiga sabinli ka so chinchini ka gbampiɛla gba be bɛ puuni n-gba wari waa maa paɣa bɛ maa yɛla liiga sabilasabila ka shɛba so jinjama ka bɛ tam sitagi zuɣu bɛ shɛba bi ye nɛma ka yɛri be bɛ nuhi ni

Paɣaba n laɣim zaya ka paɣa so zaya ka wuɣi o nuhi ka la ka so mee zaya ka zaŋ apiron bobi ka bobi bobga ka mori be bɛ nyaanga ka bia so pobi o ninbihi ka so siketi buluu ka ye liiga girin wan ka gba la.

Paɣa n ʒɛya n wori waa ka zaŋ yɛri n niŋ o nyingolini ka yɛ gaana fulak ka shab mii ʒɛya n ŋmɛri gungona ka so gbubi bini o nuuni n chaɣasira ka so ʒɛ zuɣusaa ka ŋmɛri gungoŋ ka paɣa so ʒi o tooni ka pam o zuɣu

Niriba n-chana paɣiba mini dabba bibihi mini ninkura ka paɣa so ye liiga sabila sabila ka piri namda piɛlli o tooni ka do so ʒi kpalaŋa do so mi bela o nyaaŋa ka nyaɣi baaji ka vuri shɛli ka bia be bɛ nyaaŋa ka mɔri be tiŋa.

Paɣa n ʒiya o ʒimi ka gbaagi o zabiri n kiliipi ka yɛ liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli ka teebuli kpulli ʒɛ o tooni ka kompiuta tamya ka o dihirili kolba tamla o tooni ka kolba maa nyɛ zaɣ yɛlo kala ka buku do o tooni

Bihi m be dunduŋni mpaɣari ŋmana bɛ bi'puɣinsi ata n nyɛba ka yino gbibi duɣu n sora ka yino maa mi paɣiri ŋmana n niŋdi ŋmani sabla puuni ŋmana maa nyɛla balibu balibu siliba nima beni ka gbambihi beni ka tirata za yili maa puuni ni tia.

Bia n ʒɛya n ŋmɛri gungona gungoŋ maa mii nangbani koba nyɛla zaɣ ʒiɛ ni zaɣ sabinli ka o piri namda zaɣ dozim kala ka yɛ liiga ka chɛbiri o zabiri ka shab ʒi o nyaanga paɣa so ʒi o nyaanga ka zaŋ bia ʒili o naba ni ka bia so mii ƶiyq ka tabi o kpali

Duu puuni m-bɔŋɔ ka kuɣ' sabila sabila be duu maa puuni kuɣusi maa malila teebulinima di zuɣusaa ka wɔduropu zaya di nyɛla zaɣ' sabinli ka bɛ zaŋ binyahiri niŋniŋ di puuni ka bɛ zaŋ fotonima n-tabilitabili ka tiŋa maa nyɛ birawu duu nyɛla du' titali

Niriba n-zaya diɛmdi diɛma ka soojanima laɣim ɡbahi mia ka bɛ shɛba lu n-do tiŋa ka bɛ shɛba mi na voora ka do' shɛba za bɛ sani ka ye zabanima ka zaŋ zipila m-pilipili ka shɛba za katiŋa ka te lɛmnima zaɣ' piɛla mini zaɣ' buluubuluu